Niriba n ʒia bɛ galisiya bɛ zaa ʒila kuɣusi zuɣu kuɣusi maa kom nyɛla zaɣa tankpaɣu ka so ye liiga ʒee ka pili zipil'piɛlli ka so ye liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli ka filaawaasi nima biɛni bɛ nyaanga ka tihi biɛni.

niriba n bɔŋɔ shɛbi ʒɛla kuɣisi zuɣ' ka shɛbi za zuɣ' saa ka yɛri yɛtuɣ' ka rɛɛbinuuhi ka tɛbuli za bituuni tɛbuli maa kom nyɛla zaɣ' dozim ka yɛ durigu tam be tuuni ka kapu zaya kapu maa nyɛla zaɣ piɛli ka shɛba yɛ liga piɛlla n nɛŋ gbani

Paɣa n ʒiya o ʒila dikpuni gbuni ka gbubi chɛriga ka o tooni teebuli ʒɛya teebuli maa kom nyɛla zaɣ tankpaɣu ka tahapoŋ tam di zuɣu ka suu pa teebuli maa zuɣu ka kuriga tam teebuli maa zuɣu ka nyɛ zaɣ piɛlli ka kurifooti ʒɛ o tooni ka duɣu tam dizuɣu paɣa maa yɛla tani niɛma ka zaŋ shɛli bob o zuɣu ni

Paɣaba n ʒɛya ka kontɛna nim ʒɛ bi tooni ka zahama bɛ dinni kontɛna nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛŋa nyɛ zaɣ vakaɣali ka so ʒɛ bi nyaanga ka yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm ka zaŋ zaɣ ʒiɛ pobi o zuɣu ka tabi o jirili ka bi luɣuli ni ka ŋarim biɛni ka so bɛ ŋarim maa gbuni ka yɛ daliya nuɣso

Palli zuɣu n boŋo ka sarati niŋ ka paɣa ʒiya ka gbubi bia ka so kuriya ka yɛ liiga dozim ka gbubi o gbali ka so ʒɛya n ŋmaariba foto ka moto shɛli ʒɛya di kom nyɛla zaɣ nuɣso ka shikuru bihi ayi ʒɛ bi zuɣusaa ka yɛ liiga dozima ka nyaɣa baaji nima

Namda nim n bɔŋɔ di galisiya pam shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛla shɛŋa niŋ zaɣ tankpaɣu ka shɛŋa niŋ zaɣ nuɣso nima ka roba baaji paya ka di kala nyɛ zaɣ dozim ka niɛma bɛ binyɛra ni n do tingbani ka anbirɛla do zuɣusaa ka di kala nyɛ zaɣ dozim

Silmiin paɣa n bɔŋɔ o kpala ninkpara ka yɛ liiga tampilim ka bihi ayobu ʒɛ o sani ka gbaago ka yino ʒɛya ka bi piri namda ka so jinjɛm ŋmaa ka bi ʒɛ dikpuni gbuni ka dikpuni maa zuɣu sabi sabbu ka di kala maa nyɛ zaɣ piɛla

Bihi n zaya bɛ nyɛla niriba anahi yino yela liiga ʒee ka piri namda tankpaɣu yino yela liiga tampilim ka piri namda vakahali yino yela liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli ka piri namda nuɣuso ka so za bɛ nyaanga ka gbibi daɣu bɛ nyaanga suɣuli m biɛni ka dikpini gba biɛni.

Paɣaba n chɛna bi niraba anahi ka bi zaa ʒiri binyahari ka niraba ata kpabi bihi ka so zaŋ chinchin ʒiɛ n kpabi o bia bi zaa pirila namda nima ka so gbubi anbirɛla bi luɣuli ni mori biɛni ka tihi biɛni

Kom n soya kom maa kala nyɛla zaɣi nuɣiso ka tihi ko n gili li ka auɣa ayi zaya ka kuɣusi za di gnubi kuɣusi maa kala nyɛla zaɣi zɛhi ka tiŋgbani maa niŋ zaɣi piɛli ka zoli bɛ si yɛanga ka sagbana yina ka shɛŋa niŋ zaɣi nuɣiso ka si yaɣi shɛli polo nyɛ zaɣi piɛli.

Salin gbiribi n boŋo ka so yɛ liiga sabinli ka so yɛ liiga ʒiɛ ka zaɣ dozim kabi dinni ka so kuriya ka gbubi soobuli n toori tankpaɣu ka shab ʒɛya ka bi yino yɛla liiga dozim ka yino kuriya ka yɛ liiga vakaɣali

Niriba n zaya bɛ galisiya ka sheba pili zipilisi zipiliti maa nyɛla zaɣa piɛla ka sheŋa nyɛ zaɣa tampilim ka sheŋa nyɛ zaɣa nuɣuso ka paɣa zaya ka so mokuru sabinli ka so zaya ka zaŋ zipil'nuɣuso n ŋmabi o boɣu ni ka ye liiga piɛlli ka bɛ tooni tihi m biɛni n

Salin gbiribi n boŋo ka bi bɛ salin boɣali ni ka shab yɛ liiga sabila ka pili zipili piɛla ka so pili zipili nuɣso ka gbubi taha ka shab gbubi soofili nima ka shab gbubi pingaas nima ka so yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ bi zaa pirila wolatin buuti nima ka yino tam zuɣusaa ka nyɛ zaɣ sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka o puli bara ka so jinjɛm ŋmaa